Vera fitaratra mangarahara izay ahafahana mahita tsara izay ao anatiny ; mazana izy io dia vita malama, misy endrika boribory na tora-droa, tsy misy loko ny fitaratra ary amin'ny alalan'izy io dia mahafinaritra jerena ny zava-pisotro ao anatiny.

Famadihana izay fomba fanao Malagasy amin'ny fanajana ny razana indrindra fa eo amin'ny vahoaka Merina ao Madagasikara, ity fomba fanao ity dia mitranga matetika isaky ny dimy na fito taona izay ahitana dingana sy fomba fanao maromaro.